Sukuvi kewo le wole akɔ ɖim, mekpɔ wole ampe ƒom, eɖewo wotsatsitre ɖe megbe le wo tɔ le akɔ ɖim, le megbea hã, woatɔ titsa ame etɔ̃ ɖewo, nyɔnuviwɔe, wotɔ ɖe megbe le fi mi ta…

yovuaɖewo va gbɛmɛ be yɔ kpɔ lãwo yata wolɛ ʋu aɖɛ mɛ eye lɛ wobɛ ŋgɔgbɛ la atiglinyi ɖe lɛ fimi kpakple tiwo ɖewo tsɛ le wobe megbe eye woakpɔ bɛ

Ɖeviwo kple ame tsitsi wo ɖewo le kɔ ɖim le ampe ƒom eye wòakpɔ be ɖeviawe sukuviwoe wonye, ke ame tsitsiawo titsesi wonye ta efia be, titse kple ɖeviwo wole fefe ɖem, eye le megbe la, akpɔ be wobɔ sukuẽxɔ dzi yim